Bipuɣunga n bɛ du duɣugu puuni n ʒɛya tabi adaka din niŋ vakaɣali ka dikpuni piɛlli bɛ o nyaanga ka bi zaŋ niɛma n yili yili li ka o luɣuli zuɣu ka fulaawaasi bɛ luɣuluɣu puuni

Bihi ata n bɛ kuligi ni n toori kom ka yino maa dalim o maŋa n bɛ yaɣali ka gbubi silba boɣati ka bi puuni bipuɣunbili yino bɛ bi sunsuuni ka pili zipili sabinli ka la

Salo pam n nyɛ ban bɛ galamsee boɣali puuni ka yino maa kuriya ka gbubi soobuli ni o toogi tankpaɣu ka mashina ʒɛ o nyaanga ka niraba ata ʒɛya ka yino maa yɛ liiga din niŋ vakaɣali

Salo n nyɛ ban laɣam bɛ gungona ŋmɛbu shee ka bi puuni so yɛ gaana fulak ka paɣa nyɛ ŋun gbaya ka pam o zuɣu salo maa nyaanga shab lahi ʒɛ zuɣusaa ka gbubi da bibihi n kpahari taba ka kaɣa n lihiri bi nuzaa zuɣu

Paɣa n maandi boofurooto ka gaɣali nyɛ din ʒɛ o luɣuli ni ka niŋ zaɣ dozim ka paɣaba ayi ʒi n tabi taba ka yino gbubi bia ka bihi ayi nyɛ bin ʒi tabi darigi ka o luɣuli zuɣu silba tahali dibayi nyɛ din pili taba

Niraba pam n bɛ galamsee boɣali puuni ka shab nyɛ ban ʒɛ zuɣusaa ka gbubi ka so nyɛ ŋun ʒɛ tooni na ka niŋ zaŋ bili ka gbubi ka lihiri o tooni shab pam bɛ bi nyaanga ka so yɛ liiga din niŋ zaɣ nuɣso ka lɛbi o nyaangi n biri n ŋona

Mashina nim n bɛ galamsee boɣali puuni ka niraba nyɛ bin ʒi di tooni ka ti katawiya ka bi nyaanga jɛrikan nim din niŋ zaɣ dozima ʒɛya ka di luɣuli zuɣu ka tihi nyɛ din zibigi n biɛni

Paɣaba n bɛ daa puuni n kohari bindira bindira bindira maa nyɛla din zoogi pam ka bipuɣunsi ayi maa puuni yino maa yɛ liiga din niŋ zaɣ nuɣso ka so chinchini din niŋ zaɣ nuɣso ka ʒi o kpee maa tooni

paɣa n-ʒi daaŋa ni n-gbubi chɛriga ka duɣubila nyɛ din tam kurufootu zuɣu ka teebuli nyɛ din ʒe o tooni ka tahipɔŋ tam di zuɣu ka o gbubi chɛriga maa ka di pa gbambila piɛlli nyɛ din tam teebuli maa gba zuɣu

Sitima nim n ʒɛ yaɣa ayi ka kom pirigi di sunsuuni gari sitima piɛla ni zaɣ sabila ka yaɣali maa sitima piɛlli ʒɛya ka dubili tam di zuɣusaa ka tihi nyɛ din gari di nyaansi maa n gili

Baabirin lan n chɛri ninkurigu zuɣu ninkurigu maa nyɛla ŋun niŋ zaɣ saringi ka bob chinchin piɛlli ka baabirin maa lan nyɛ ŋun gbubi mashin maa n tim o zuɣu maa ni ka lihiri o zuɣu maa puuni

Gamo n niŋ palli zuɣu ka bia nyɛ ŋun koŋ o nyɛvuli ka o ma maa gbubo ka kuhura ka lihiri zuɣusaa ka so gbubi Anfooni n ŋmaaro picha ka bihi ayi ʒɛ o nyaanga n gbubi bini n ŋmaari laati zuɣusaa

Laa n ʒɛya ka boraadɛ laasabu dibanahi bɛ di puuni ka gali piɛla dibata bɛ di puuni ka bi ŋmuri zaham n baɣali di yaɣali ka kpam din niŋ zaɣa ʒiɛ bɛ di puuni